Abafundi be primary bakhelwe izikolo ezinhle okumangalisayo ukuthi bayethola ulwazi babe lekusasa elihle njengezi nkokheli zakuleli ezakusasa kumele babe lolwazi olunengi kakhulu ..

Ukufunda yinto eqakethileyo kakhulu okubonakaliswa yikwakhiwa kwezikolo ezinhle kusukela emfundweni yaphansi okunika amadlabuzane okuthi abantu bahambe esikolo besiyafunda.

Abafundi be primary lapho abafunda khona bakhelwa izikolo ezinhle ezilezambuzi eziseduzane ukwenzelukuthi nxa besiyazincedisa bangathwali nzima kodwa kubelula bangacini sebefika sebediniwe.

Abantwana bayahamba esikolo ukuze bebelekusasa elingcono . Bahamba besiyafunda laloba kungela zitulo loba amatafula okufundela ngoba abakudingayo lulwazi abaluthola ebabaliseni abalomusa.

umlomo litshoba lokuziphungela abafundi besebenzisa izikwezamazwi emfundweni yaphezulu balakho ukukhuluma lokhu abakucabangayo ngendlela abazwisisa ngayo ngesikhathi befundiswa

Ngokubanika impahla yokuncedisa ukufunda. Abafundi beprimary abesecondary labama university, sebephiwe izitulo lamatafula, okusebenzisa ukuze ukufunda kubelula.

Abafundi bemaunivesithi labemasekhondari bayafunda imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga .Ukuthunga lokhu kuzenza ukuthi benelise ukuzisebenzela nxa sebephumile esikolo bangadingi ukuqhatshwa.

Abafundi beuniversity labe secondary bayakhuthazwa ukuthi beyenze ama computers, ngoba indlela ilizwe lethu elithuthuka ngakhona wonke umuntu uzabe esesebenzisa icomputer kwelakusasa.

Emfundweni yebanga laphezulu izifundo zesayensi ziba lamapracticals lapha abafundi abayabe befunda besenza amapracticals ukwenzela ukuthi lokhu abakwenzayo bakubambe lula.

Kuzwekazi Afica lonke jikelele kulabafundi abafunda izifundo esecondary lapho abafundiswa khona ngembali yeAfrica kuqakathekile ukuthi abafundi bebelolwazi lolu.

Abafundi be secondary kumele basekwe kakhulu ukwenzela ukuthi bangathwali nzima .Nxa kuvuma baphilekezelwe ngezimota zesikolo ukwenzela ukuthi bahlale bephephile bangahlani lezinto ezibakhathazayo.

Imfundo yesecondary ikhona emazweni wonke jikelele okokuthi nxa umzali engafuna ukususa umntanakhe kweleZimbabwe amuse kwelinye ilizwe umhambisa ekhululekile ngoba esazi ukuthi uyafika ethola imfundo efanayo.